I cal-li eni ati ka neno winy mo ma ocung acunga i wi yat mo winyo eni kome tyeo kala mapatpat enongo kome ka mukene tye makwar yibe tye makwar ki i dogge ti macol iteng wange tye macol i wi dogge onyo iwiye ti kala mo ma bulu ki dong kala mogo ma yelo yelo tye madok tung i tyene

I cal eni atye ka neno mon lutino anyira ma gicungo acunga ma giromo gin angwen ki me abic-ce obedo abeda kitye ka kedo wiye iye ben atye ka neno odi madongo odi lum ma romo gin aryo iye bene tye ka nen cal yat nyo mo ma gidongo adonga tye inget lum eni iye bene atye ka neno cal got madongo nyo madit inget ot eni